Hal kaan waxaa ka muuqda guri dabaq ah waxaa hoos maraayo gaari cadaan ah

Hal kaan waxaa yaalo miis waxaa saaran labo koob

Hal kan waxaa taagan nin iyo naag

Hal kaan waxaa fadhiya nin